Uuna omuntu alonga shomupondo oha kala uuvite ena ombili komutima oshoka okwalonga shangwana shoka talala kanene. Oha kala iilikolelela iisimpo ye, oha kala tayalula iisimpo uuvite ombili oshoka okwalonga shagwana.

Ilandela ekopi lyoye lokolusheno mositola yoNictus . Ome longelo kumwe nombaanga yotango yopashigwana. Ekopi ndika lyokolusheno okwali lina omathela gaheyali noondola omulongo nomugoyi dhaNamibia. Ngaashi ngeyi otali monikwa owala komathele gatano omilongo omugoyi nomugoyi dhaNamibia.

MoNamibia otu na mo aantu mboka ye na ontseyo yoku ninga iihongomwa oyindji, ngaashi iitafula, oombete, omatalashe nosho tuu. Iilongomwa mbika uuna ya longongwa ohayi falwa komaakala hono hayi kakala tayi ondodha omeho gaantu mbono taya ende po nokwihokwa yeyi lande po ya kalale nenge ya ka kuutumbe komagumbo gawo ngaashi iipundi noombete.

Ositola oyo oshinima oshiwanawa uuna tashiya pomalandithilo. Iinima moositola ohayi pakelwa yili momalandulathano kutya huka okombika yoomboloto, huka okombinga yoothewa, nosho tuu. Uuna omuntu una ompumbwe yasha ohomatukile kositola ndjoka wahala wukalande ompumbwe ndjoka wuna noku dhengitha pomashina mpoka Pena aakadhona ya dheulikika okudhenga shoka walanda uuna tofutu opo wuzemo meni lyositola.

Ongushu yiimaliwa ohayi elekanithwa esiku nesiku, sho esiku ta li piti shi ikolela kiilongomwa nenge kiilandithomwa mbyono haya longitha. Ohayi elekathanithwa shi ikolela kwashoka taya landitha yo ohayi kala ya yoloka esiku nesiku, nohaku talikwa oshilongo shoka shina ongushu onene nashoka shi na ongushu ya gwa pevi pamayelekanitho gomaliko giilongo yomuuyuni.

Ombaanga yo Standard Bank ota yi gandja omathigathano ku mboka haye yi longitha, unene tuu mboka yena ohokwe yokulongitha ombaanga yawo. Otayi gandja omathigathano mpoka tapu sindanwa iimaliwa yili pandondo dhili ndatu dha yooloka. Gotango ota ka ya nomayovi omulongo ga Namibia, omutiyali omayovi gatano noshowo omutitatu taka tondoka po nomayovi geli gaali komusindani omunelago.

Oombete nadho odhili woo longwa miilongomwa yopamuthigululwakalo ngaashi momiti ndhoka hadhivulu okuhonga iinima mbyoka hayi longo oombete nenge moka hamu zi oofulafula nenge oofulunga mbono hawu longo omatalashe ngoka haga yi koombete .

Ombaanga yaVenduka oyo yili yimwe yomoombanga ndhoka hadhi kunkilile aalongithi yadho nodhina ohokwe yokugandja uuyelele womondjila kaalongithi yawo . Otayi kunkilile aalongithi yawo kutya kapena esiku ombaanga yaVenduka tayi kekupula onomola ndjoka hayi longithwa lumwe nenge onomola yoye yomeholamo yombaanga yoye ndjoka holongitha oshoka oshili oshinima shoye onga oshiholekwa uuna toningi yomapungulilo goshimaliwa shoye.

Aalongithi yombaanga yotango yopashigwana ano oFNB oya pewa omakunkililo nenge omalandulathano goku longitha okakalata kawo hoka haka ithanwa Credit Card oku landula shoka haya landa . Ano omalandithathano nenge omapungulilo gawo nkene geli noyega lopote pethimbo uuna kaageli melandulathano ngaashi gena oku kala.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omilandu nkene yena oku ipungulila oshimaliwa shoye ngoye mwene . Uuyelele mboka oha yewu gandja mokana othaathaa mokupulakena noshowo oto vulu oku wupula konomola yawo yongodhi ndjoka hayi dhengwa oshali. onomola yawo 061292222

Oombaanga yaVenduka oyili wo nayo hayi gandja iilonga, nenge hayi gandja ootundi dhokuyoga, dhaantu mboka yahala okwiilonga okuyoga omeya. Yo ngele ya hala yakaninge aayogimeya mefuta noshotuu. Ohaya futilwa kombaanga yaVenduka, na ohaya kala yeli melago oshoka itaya futu nando osenda yimwe.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja ethigathano lyaamboka taya landa oohauto dhawo oku longitha wo ombaanga yaVenduka. Otayi gandja ethigathano lyokwii sindanena okakalata koku landa iikulya, kongushu yoondola omayovi gaali, ngele wa kutha ombinga muyimwe yomiiyenditho yili omugoyi tayi landathathana nombaanga yaVenduka.

Ombanga yaFNB ohayi gandja omayambulepo nenge isimanitya yinasha nomapungulilo gokomongula una wakanitha sha oshinima shoye nongele okwali hoyi longitha oho vulu oku mona omawuwanawa ngo. Oha gandja onomola yawo yome endelelo una wuna oshinima tashiku limbilike opo wuya dhengele opo wu mone ekwatho lyothathaa ethimbo olyo tuu ndyoka manga wuli tomono shoka shetu lalakanena.

Oshimaliwa oshi li oshiwanawa nohashi kwathele omuntu mompumbwe kehe. Oshimaliwa ohashi vulu okufuta iifuta ya yooloka ongele oongunga uuna omuntu kwali ena oongunga dhomuntu oha longo nuudhiginini opo ilikolele oshimaliwa she ye a vule a gandje iisimpo yaantu pethimbo.

Iimaliwa oyili yasimana uuna omuntu ena iimaliwa oha kala aamanguluka no hakala ena ohokwe mwashoka talalakanene oha vulu okulanda kehe shimwe shoka uuvite ahala okushigwanithapo paamukalo gokulanda ndee tiilikolele shoka ena okukala ena.

Iimaliwa oyo oshinima shoka hashi hungu omuntu omwenyo kehe ethimbo . Uuna omuntu ena iimaliwa oha kala ena ombili komutima nohavulu okukala talanda shoka ahala ta kwathele aakwanezimo ye noshowo akale ta gwanithapo oompumbwe dhe inatala momuntu nenge mu mumwaina emukwathele . Oha kala eli nawa komutse .

Omagumbo gomendolopa ogena omatemba galongwa miti ano ga hongwa miipilangi ano omatemba ngono haga longithwa moku yogela iiyaha nenge iikwatelwa yomegumbo, omatemba ngaka ohaga monika nawa oshoka oga hongwa koonkulungu .

Aatiligane sho ya mono kutya omahala omo ge li momihoko dhaawambo nenge mpoka hapu kala Aawambo, yo kaye na iisimpo yokutunga omahala gomalandithilo, oya tungu omatungilo omanene gomangeshefelo moka aantu taa kala ya pewa omahala gokulanditha ya nokutula mo oostola dhawo ya landithe ya vule okwiimonena mo iisimpo.

Egumbo lyopashinanena olyo oshinima shoka hashi uvitha omuntu kehe alonga nuudhiginini nawa monkalamwenyo ye. Uuna wapondola oku etapo egumbo lyoye lyo pamuthika gopashinanena ohali kala lyu uvite ombili naayehe mboka yeli aakalimo nenge aalelwa yu uvite ombili oshoka oli na iinima ayihe ngaashi oosikopa, omatalashe ngoka omawanawa gopashinanena, ooRadio dhomuzizimba nosho nosho.

Ombaanga yoStandard Bank otayi gandja wo omayakulo gokugandja oshimaliwa koomuma, omukalo ngoka omupe opo gweya ko gwa ndulukwa po notagu kwathele meendelelo. Omukalo nguka ohagu longo nongodhi nohagu longithwa unene kaagundjuka mboka yu uvite ko kutya uuyuni nehumokomeho olyu uka peni. Ohagu ithanwa omukalo gokugandja oshimaliwa koomuma meendelelo, ano omukalo ngoka gwa lundululwa, hagu endelele okugandja oshimaliwa.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aalongithi yawo ayehe kutya iihohela oyili ya shuna pevi kwaambono hayeyi longitha unene tuu mbono haya li omikuli nenge haya ka tala ko iihohela yawo yoompito dhilwe. Oyili ya shuna pevi noopelesenda omulongo niihohela yomikuli oyili ya shuna pevi no11%.

Ngele tashi ya pomulongelo gwiimaliwa omulongelo keshe ohashi longelwa iimaliwa yasho koshilongo shoka sha hogololwa osho shi kale hashi longo iimaliwa yoshilongo sho po kapena oshilongo hashi longo iimaliwa yasho shoshene uunena nge otatu tala kuNamibia , iimaliwa ya Namibia ohayi longwa kondje yoshilongo oshilongo hashi ithanwa Sychelles ano nguno ogwo omukalo omwaanawa goku longa iimaliwa opo oshimaliwa kaashi kanithe ongushu.

Oombete dhopa shinanena odho dhimwe dho moombete ndhoka hadhi kothitha omuntu nawa, ohayi kala yina etalashe enene lyoopalathana nombete nohayi kala yina okalyatelelo hono haka lyatwa kuunona ngele ta wuyi kombete wepipi eshona. Ombete ndjino ohayi kala yina omutse ngono hagu keelele, opo uunona kawu idhenge mekuma uuna wa kotha naavali yawo.

Oshilongo kehe ohashi longo oshimaliwa oshina iimaliwa yasho hashi longelwa koshi shoka shili sha hogolola osho shilonge iimaliwa yasho. Iimaliwa mbika ohayi longwa yili pamaludhi gaali, iimaliwa mbyoka iitalala ano yomafo ya longwa moombaapila noshowo iimaliwa mbyoka iikukutu ya longwa miitenda. Koshimaliwa kehe ohaya hogolola ku kale kuna oshilimbo shoka sha opalela ko notashi nana aantu yomoshilongo moka.

Momagumbo gomoondolopa ohamu kala muna iipundi ya yoolokathana ngaashi iipundi mbyoka yopashinanena ano omatyofa, ngono haga kala ga kundukidha oshitaafula shoka shi thike pamwe nago nosha shiga ko. Iipundi mbika ohayi kala momagumbo yoku vululukwa nohayi monikitha omagumbo nawa, nohayi kala yina etumba uuna omuntu a landela egumbo lye iipundi yatya ngaaka.

Iipundi yopashinanena ano omatyofa ogo geli haga opaleke momagumbo gopashinanena nomomagumbo gopamuthigululwakalo moka muna oondunda dhili nawa. Ohayi kala yili nawa nohayi gandja evululuko ewanawa komuntu uuna eyamo avulwa, oha kuutumba noha vulu okukala alala moshipundi moka.

Iimeno oyo yili ya simana komuntu kehe, uuna iimeno ngele ya kundukidha omuntu, omuntu ohaka la azizilwa ewete uvite ombili oshoka okuli pehala lyina omwenyo. Iimeno ohayi gandja ombepo yokuthudha komuntu no hayi kaleke omuntu ena ombili nenyanyu nomutima gwayela uuna ta kwatathana nooyakwawo.

MoNamibia otuna mo oonkulungu dhoka hadhi longo iitafuula. Ohayi dhi longo yongonga yimwe oyoohuke nosho tuu. Iitafuula mbika ohayi longwa nomagulu ga yooloka gafa uusindo nenge oombunda dhuukopi, nohayi kala tayi nana aantu uuna taya ka landa.

Ombaanga yaVenduka oyo yi li yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi gandja eyakulo lyoshimaliwa. Odhi li onga odho oshipatulululo shoshimaliwa shonkalamwenyo yomuntu kehe. Ohadhi gandja oompungululo dha gamenwa kaantu ayehe mboka haye yi longitha.

Ombanga yotango yopashigwana yoFNB otayi ha hitha otivi yedhina Hisense yoludhi 65 UHD ndjoka kwali yina N$10999 notayi monika kombiliha kondola N$10499 tondoka mbala.

Iimaliwa ohayi thaanekwa kaalongithi yawo, oha yeyi thaaneke nomalalakano ga yooloka, omalalakano gokwiiyulika, omalalakano go kulongathana kutya shika ingapi ohashi landa shike uuna mwazi shino ohashi shendjwa noha pukala ingapi. Oha yeyi ningile woo omapipi goko mongula ngoka opo tageya kaageyishi opo yeyi tseye yoya vule okukala itaaya kengelelathana pamukalo gopamangeshefelo.

Omapingathano giinima mbyoka hayi landithwa ohaga kala giikolelela komwaalu gwiimaliwa nenge kegwo lyoshimaliwa esiku kehe, okuyelekanitha niilongo iikwawo. Ohaya landithathana pamukalo nguka, oyena kutya ohaya landa ku ingapi, ku tameka kwiingapi, nohaya landitha okutameka kwiingapi shi ikolelela kiilongo ya yooloka.

Aalongi nuudhiginini mboka haya longitha iinima yo pamuthigululwakalo mbyoka yaza koongombe nosho nosho, oha yeyi tula pomatala nenge pomahala gomalandithilo yeyi fale yika ninge omakondjithathano kumwe naamboka ha yeyi longo. Ohaya landitha iinima ngaashi omapaya, oongaku dha longwa miipa yoongombe nuundjato womeme. Iinima mbika uuna omuntu eyi landitha ota vulu okwi imonena mo iisimpo ye.

Moostola dhiikulya ohamu kala muna iikulya ya longekidhwa nawa no ua tulwa momahala ngoka ha ga pungulwa uuna islandia ta ye ya, oha ye yi tala yi li momahaka ngoka ga tulwa oma sipili, ngo ha ga monikila opo yi Monika nawa kaalandi. Aalandi oha ya tondondoka no ku landa iikulya yawo uuna taa zipo nenge ta ya yi komagumbo gawo.

Iisimpo oyo yili oshinima shasimana monkalo yomuntu kehe, mongaashingeyi ngele omuntu kena iisimpo oha kala owala a fa gwa nathangwa, oha kala keena shoka ta li nenge keena shoka ta landa uuna ena ompumbwe. Kehe oshilongo oshina iisimpo mbyoka hashi longitha uuna tashi landitha, nokoshisimpo hoka ohaku kala kuna omutse gomuleli ngoka talele oshilongo shoka.

Aalongi yoondjato ano mbono ye na uunkulungu wokulonga oondjato niikwatelwa ayihe ohaye yi tula momalandithilo moka aantu haya mono ompito yoku ke yi landa mo uuna ya mona iisimpo nokuyi longitha.

Iimaliwa oya yooloka uuna omuntu atalela po iilongo ya yooloka, oha kala ena iimaliwa oyindji ya yooloka uuna ali ena shi ali ha longo mo miilongo mo. Oheyi gongaleke pamwe, eteyi tala nokuntseya nkene sha simana okukala wu na iimaliwa yiilongo ya yooloka ngaashi iimaliwa yooEuro, ooponda, oodola dhaNamibia, ooranda dhaSouth Africa nosho tuu. Ohashi kala ethano ewanawa uuna wa talela po iilongo oyindji.

Ombanga yaNedbank nayobotayi gandja omawina gawo kutya oyi na owino woku landathana una tolongitha oka kalata. Oha ya longitha omikalo dhoka dhatu lwapo ka zayizayi goku swipa noku gandja oshimaliwa komuma. Una wa swipa ano wa longitha omukalo ngoka go ku longitha oka kalata una tofutu walandasha mostola nenge topewa oshimaliwa shoye komuma tashi zi lile koka kalata meni lyo Standardbank.

Ombaanga yaVenduka o ta yi gandja omadheulo omawanawa, kwaamboka ye na ohokwe yokwiidheulila okuyoga. Omadheulo ngaka ota ga ka gandjwa kwaamboka ha ya longitha ombaanga yaVenduka nokwaamboka ye na ehalo lyoku longitha omadheulo ngaka. Omadheulo ota ga tameke momasiku ga 4 sigo ga 7 gaApril 2024 nota ga ka kala ge li mewiliko lyoOlympia Public Swimming.

Ombaanga yaNedbank otayi halele omayambeko omuPresident gwaNamibia omundohotola Netumbo Nandi-Ndaitwah sho aningi omuPresident nokwakutha epandja epe okulela Namibia. Shika oye shiningi oshoka oyili etumba noyi wete kutya omuleli nguka otaka lela nawa oshilongo Namibia

Uuna omuntu tayi ta ka talela po kondje yoshilongo ohayi niimaliwa yoshilongo shaandjawo, oshoka ohake yi taambathana naambyoka yoshilongo hoka u uka. Iimaliwa mbika oheyi pewa yi thike pongushu yiimaliwa mbyoka e etelela, opo a vule okulanda ye ti ikwathele pethimbo e li moshilongo moka.

Aanafaalama uuna uunafaalama wawo walonga shomupondo ohaya fala iilongomwa yawo komatala nenge moositola ndhoka oonene ano komalandithilo ya ka landithe yo yi imonenemo iisimpo. Iilandithomwa mbyoka hayi ningi nayi ngaashi omatama, oomboga nosho tuu. Ohayi tulwa lela kondando yili pevi opo yimone mboka ta ye yilanda.

Ombaanga ya NedBank otayi hwahwameke ayehe mboka yena omalalakano gawo opo yi itule mo okulongitha omapungulilo gombaanga yawo. Ombaanga ya NedBank otayi ti kehe ngoka wuna omalalakano goye gonakuyiwa otaga patelwa mo muyo notoga tula miilonga ethimbo kehe.

Matuka wuki ilandela iilongithomwa yoye yopamalungula ngaashi ooTV ano oradio yomuzizimbe oshowo oongodhi dhopeke oocellular dhoka hadhi kwatathana komalungula nokiinima yopaungomba. Oongodhi nenge ooradio dhomuzizimbe dhika oho ilongeleko iinima oyindji noho moneneko omawuyelele gongashingeyi geli pethimbo.

Kwatathana nombaanga yaVenduka ngele tashiya pomapungulilo gopaunamapya nuuniimuna ngoka ga tameka mo 2023 etaga hulu momulongo nomugoyi ga Kotomba 2023. Shika otashi ku etele omapungulilo omawanawa etwiilongomo nankene uunamapya nuuniimuna wawu longithwa uuna to tala pankalo dho pamalungula.

Moositola otunamo uushina mboka hawu yalula iimaliwa yomafo, iimaliwa mbyoka ya longwa moombapila oshoka iimaliwa ohayi kala oyindji nohayi kala tayi gandja oshinyenyu kwamboka hayeyi longitha. Iimaliwa mbika ohayi yalulwa noka shina etayi talika omwalu gwawo opo uuna nenge iilonga ye endelele thimbo aantu mboka haya longo moombanga.

Oositola dhaazayizayi, oha dhi landitha owala kehe shimwe, shopamu thongululwakalo nenge shopaingilisa. Oha dhi landitha iinima aihe mbyoka ye elekela iinima yopa mu thigululwakalo gaashi omakopi, iinima ya pamba omatiti, omahalasa, oongaku no sho tuu..oositola ndika oha dhi handja omayakulo omawanawa kaantu ayehe mboka ha ye yi longitha.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li wo nayo hayi kwashilipaleke omaudhano pomahala gi ili nogi ili. Uuna ongundu yontumba yetanga ya sindana po omathigathano getanga ohayi pewa oshimaliwa shawo uuna ya li ya kwashilipalekwa kombaanga yotango yopashigwana shi li momukalo goshimaliwa shongundu shono haku tiwa otyeke. Ombaanga ohayi ya naakalelipo yawo ye ye ya gane oshili.

Kutha ko oshilimbo shotango shombaanga yotango yopashigwana, eto ta meke oku longitha omalongitho gawo go pa mbaangelo pamalungula. Shika oto shi ningi nongodhi yoye yopeke no ka shina nande ondjila onde. Uuna to tumu oshimaliwa, oto vulu oku shi tuma nongodhi yoye mwene noto vulu oku tala kutya okuna ingapi uuna to longitha oka App kawo kombaanga.

Oositola oyo yili e ka ndule po lyoompumbwe dhomuntu kehe. Uuna omuntu a longa shomupondo moshilonga shontumba kwali teshi longo ,oha tondoka opo a longithe iisimpo ye mbyoka a mona mo moshilonga she moka, eyi fale kositola yili popepi naye a ka lande ompumbwe ye ndjoka a ningi esiku nayo momadhedho . Oositola odhili tadhi wa thele aantu mo shili .

Oombanga yootango yopashigwana ano Fnb otayi pula epulo tali ti onomola yomeendelelo yoombanga yotango yo pashigwana oyini mbela? Onomola yotango yomeendelelo yoombanga yopashigwana ongashi tayi landula 061306083.

Ombaanga yotango yopashigwana oya gandja omilandu dhi li ntano dha nkene wu na okupungula iiniwe yoye nenge iimaliwa, onga iimaliwa yoye yesiku lyosheendelela. Oya gandja onomola yawo, opo wu dhengele ko uuna wu na ompumbwe yomeendelelo. Onomola yawo ongaashi tayi landula: 061 2992222.

Ombanga yo Standardbank ohayi gandja etsomukumo kaalongithi yawo kutya yo oyena etsikilo netsomukumo ndyoka tali tsikile una taye yi longitha. Oha ya gandja wo kutya shika osho shili mondjila wu hogololepo nenge wu tale kutya oto li po shini una to pungula opo mukale tamu tsu muthithe kumwe nombanga ndjoka.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili Ombaanga ndjoka hayi gandja ompumbwe momayakulo goku pungula iiniwe nenge iisimpo yaalongithi yayo . Ohayi gandja woo ekunkililo kwaamboka ha yeyi longitha uuna tashiya pamukalo gwopawulingilingi. Ohaya gandja ekunkililo kutya kapenasha nande omuntu tavulu oku kupula uuyelele wunasha no kakalata koye komapungulilo kashili pahale lyoye.

Iilongo oyili ya huma komeho na kehe oshilongo oshina oshimaliwa shoka hashi longitha. Tanzania naye okuli wo gumwe go miilongo mbyoka ya huma komeho, hayi longitha iimaliwa. Oshimaliwa sha Tanzania okuna oshilimbo shomu leli gwawo, niihako ayihe mbyoka tayi ulike uukwashili nongushu yoshimaliwa shoka.

Ombaanga yotango yopashigwana ano o FNB, ohayi gandja omayakulo kwaamboka haye yi longitha, kwaamboka yena ohokwe nayo, shinasha niifuta yawo mbyoka yomukalo gwoSpeedee, melaka lyoshiingilisa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja etumwalaka nenge okatumwalaka kwaamboka hayeyi longitha yekaleshe noyi igamene kuulingilingi uuna tashiya pomapungulilo gawo . Oyagandja etumwalaka taliti "otandi igamene ngiini konkalo yuulingilingi monkalo muka ohaya gandja uuyelele wuli nawa nankene wuna oku ikaleka kokule nuulingilingi.

Ngele owuna egumbo lyopashinanena, owuna oku kala iitafula niipundi mbyoka hayi kala mondunda yoku kuutumba, tayi mo nikithamo nawa, uuna mweya aayenda. Iitafula mbika oha yi kala yilipo ya yelekana, ya taalelathana, no tayi gandja ethano ewanawa nawa uuna muli megumbo naanegumbo lyoye.

Isindanena kamwe komuukalata woye wu li utatu womathigathano koGondwana to ka sindana melongelokumwe nombaanga yaVenduka e to kala wu na ompito yoku isindanena ohauto yimwe yomoohauto dhi li ndatu, moka wu na ongushu yooN$ 10 000 kokakalata.

Una omuntu ahala oku tala kutya okuna iisimpo yi thike peni oheyi kuthamo ayihe mombuluwata nenge mokatase moka heyi pungula noheyi yalula koshimwe noshimwe yili peke lye. Ohashi mupe omukumo gokulonga nuudhiginini oshoka iisimpo oya simana ethimbo kehe.

Oombanga yotango yopa shigwana ano oFNB otayi gandja uuyelele kumboka hayeyi longitha kutya uuyelele woye wepingathano lyoshimaliwa okuziilila kongodhi pamukalo gwo ewallet uuyelele womuntu mwene wombaanga mboka we mu nunimwa no inawu pumbwa okutaambathanwa oshoka otawu eta uulingilingi moshigwana.

Egumbo lyopashinanena olyo egumbo ewanawa oshoka oho kalamo wuna ombete ndjoka yina etalashe enene nawa, niikuusinga iinene nawa mbyoka tayi ku kothitha nawa. Ohayi kala yina okataafula hoka haka kala kena owili, ndjoka hayi kupendula ngele toyi kiilonga ngele ohoyi kiilonga. Egumbo ewanawa oshoka ohali monika nawa momutalelo gwalyo ethimbo kehe.

Ombanga yaVenduka ohayi gandjawo omauwanawa gapamba uunamapya nuunimuna. Ohayi gandja omauyelele ngaka nankene aanafalama yena oku longitha oshimaliwa shawo opo ya kale yena uunongo nankene yena oku uwanawa washoka taya lalakanene, nankene yena oku longitha oshimaliwa melongitho lyiikunino yawo ya pamba uunafalama.

Oshilongo ngele tashi longo iimaliwa yasho ohashi longo iimaliwa yi li pomaludhi gaali opu na mbyoka iitalala ano iimaliwa yomafo oshowo tuu tu na po iimaliwa mbyoka iikukutu mbyono yi li pomaludhi giitenda. Iimaliwa mbyoka oha ii longwa nomalalakano opo yi kale yi na onkalo ombwanawa pomalandithilo uuna taya shendjathana uuna ta ya landithathana.

Iitafula oyo iinima mbyoka hayi tentekwa iinima uuna pena ompumbwe yasha ohayi pumbiwa komuntu kehe ena omuhandjo nenge ena olukalwa havulu okulongitha oshitafula, ohayi hongwa konkulungu dhoka dhina ontseyo no ohaye yiningi yo mutalelelo omwaanawa nota yinana mboka yeli mompumbwe.

Ombanga yaVenduka otayi kunkilile notayi gandja omukumo kaanasikola ayehe mboka hayeyi longitha. Otayi gandja opoloyeka dhiline dhoka tadhi kwathele aayilongi mboka haalongitha ombanga yaVenduka. Opoloyeka dhika odha tulilwapo oshimaliwa shithike pomillion omilongo mbali naheyali oga iimaliwa mboyaka hayi pungulilwa meni lyombanga oku kwathela aanasikola mboka yena ehalo.

Ombaanga yoNedbank oyakwashilipaleka uudhano wuuthanguthangu ano omathigathano gaamati taahingi uuthanguthangu, kutalike ngoka takaninga omusindani gotango, omutiyali naangoka gwahugunina. Omathigathano ngano ogatulilwapo oshimaliwa shothaathaa shoka tashikasindanwa komusindani omunelago.

Ombaanga yaNedbank nayo ohayi gandja wo elondodho kwaa mboka haye yi longitha shi na sha nuulingilingi. Otayi londodha ayehe mboka haya longitha ombaanga yaNedbank kaaya kale taya landula nokukutha po oongodhi ndhoka tadhi ti odha za kombaanga yaNedbank ihe ye dhi ethe. Ohayi dhengelwa uuna pe na uulingilingi konomola yo 081 9592222.

Onkulungu una tadhi longo iitafula yadho ohadhi longo dhili pomahala gomalongelo gadho no to hala wutye pamwe omuntu oha shiti iitafula. Oonkulungu ohadhi longo iitafula miipilangi miiti oshowo mo mafulafula ngoka galongwa miimeno ano ga longwa mo "cotton" ngashi aatakumi taya ti, nokulonga iinima mbyoka tayi nana omeho gaantu kehe ahala egumbo lye lyopala.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe ndjoka hayi gandja omahaleloyambeko kwaamboka haye yi longitha pethimbo lyomatango omanene. Oyili hayi pandula aalongithi yawo ayehe oshoka oha yeyi longitha nohaya landula ashihe shoka haya lombwelwa oku ninga okuziilila momayakulo gawo . Otayi halele aantu ayehe mboka hayeyi longitha omahaleloyambeko omawanawa niituthi yo matango omanene ya yemo yena enyanyu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omauyelele kaalongithi yawo shinasha nomukalo ngoka omupe gokufuta gwo FNB speedee. Omukalo nguka ohagu hwahwameke aagundjuka mboka hata longitha owala uukalata ihaya longitha iimaliwa koomuma okulanda iinima yawo.

Iilongo niilongo o yi na omapangelo gayooloka. Oshilongo kehe oha shi kala shi na iimaliwa yasho ya yooloka kwaambyoka ha yi longithwa miilongo yilwe. Epangelo lya Korea olyi na iimaliwa yi na oshilimbo shomutse gwomuleli ngoka te shi lele.

Omatyofa ogo iipundi yopashinanena ya simana mbyoka hayi opalele uunene momagumbo ngoka gopashingolo ano momagumbo ngoka ga tungwa noondhopi. Uuna omuntu ii landela etyofa oha kala uuvite uunambano, otaka la ha kuutumba koshipundi shili nawa itaa tsuwa nande nenge aninge enyende koshipundi.

Omuntu ngele okwa longo nuudhiginini oha kala e na oonkondo, u uvite ombili, oshoka ohi ilikolele iisimpo ye kuye mwene, pehala lyoku ka hehela omakwatho palwe pwi ili. Oha yelutha iisimpo ye e teyi thaneke yi li momake ge, opo yi mu nkondopeke monkalo yokomongula.

Ninga shimwe shomiiyenditho yoye iyali mbyoka yili mesindano, opamwe nombaanga yaVenduka, kaa yina nande oshihohela shasha mbyono tayi thigathana muule woomwedhi dhili omulongo nambali ano omvula ayike, e to kutha ompito wu kuthe po shoye.

Eeuro oshimaliwa shoka hashi longithwa kiilongo yomu Europa, oshina oonkondo oku yelekanitha niilongo mbika yomuAfrika. Uuna omuntu kwa li aka talelapo ko Europa oha ziko ena oshimaliwa shoka ngele okwa li enako iilonga nenge eshipewa komuntu, na oheya aninge epingathanitho moshilongo shaandjawo, oha kala ena iisipo oyindji oku yelekanitha kwaambika yomeni lyoshilongo na oha kala omuzeko.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja wo uuyelele wu na sha nuunamapya pamalungula. Ohayi gandja uuyelele wa nkene aantu ye na okukala taya ningi uunafaalama pamalungula, uuyelele wo thaathaa waa shoka ye na okuninga naa shoka kaye na okuninga, opo ya vule yi ilikolele iiyimati yawo niikunomwa yawo uuna taya longo omapya gawo nondjungu.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja uuyelele nkene wuna okwiingambeka kaayugi nenge kwaamboka haya yugu aantu iisimpo yawo kuziilila kombaanga yawo. Ohayi gandja uuyelele nkene wuna oku yelutha okapandela okatiligane uuna puna uulingilingi tawu holoka po oku ziilila momauyelele gombaanga yawo.

Ombaanga yaVenduka oya gandja wo epulo kaalongithi yawo kutya oshili tuu mondjila oku kala wuhole ombaanga? Neya mukulo ngiika kwaamboka haye yilongitha ota li ti eeeno oshoka ohayi gandja omayakulo goku pungulila iimaliwa yawo noku keyi kuthako uuna yena ompumbwe , tayaga ndja owala iishoshela iishona yagwa pevi uuna taye yilongitha.

Oshimaliwa kehe shoshilongo kehe ohashi kala shina yayooloka koshilongo oshikwawo. Uuna aantu taya pingathana nenge tayi landithathana ohaya mete ongushu ndjoka yili moshimaliwa moka noshinima shoka tashi pingakanitha nenge tashi landithwa noshimaliwa shoka shili tashi pingakanithwa.

Aazayizayi nayo oye tu etela wo ehumokomeho li li nawa. Monale aantu kaya li haya landa iilongomwa nenge oompumbwe dhawo moositola, oshoka kadha li ko. Ngaashingeyi aantu ohaya landa iinima yawo ngaashi oothewa nakehe tuu shoka shi na ompumbwe momagumbo gawo ngaashingeyi nogopashinanena ohaye shi landa moositola ndhoka dhe etwa po kaatiligane.

Iitafula oyo yimwe mbyoka yo miilongomwa ya longwa koonkulungu nohayi kala tayi monika nawa uuna wiilikolela oshitafula shoye sha longwa nawa oho kala wuuvite etumba noho shi tula pehala mpoka ho ya kulile aayenda noho shi longitha ngaashi shi na okulongithwa.

Vena shimwe shomiyenditho yoye sholande kuluza nombanga yaVenduka otashi ningwa pamwe nakamwe komukalata mboka wo maholi taka kosha 1000. Ethigathano ndika olya tameka noli li metifa ngashingeyi nomusindani aanelago otaya ka hogololwa momasiku 10 ga Januali 2024.

Ombaanga yoStandard Bank nayo oyi li yimwe yomoombanga ndhoka dha humakomeho uuna to tumine omuntu oshimaliwa nombaanga yoStandard Bank, oho tumu pamukalo ngoka gwa totwa po gokutuma oshimaliwa kongodhi. Oshimaliwa oho shi tumu shi li muunene wiimaliwa mbyoka ya ngambekwa okutumwa kombaanga ndjoka. Omuntu oheshi mono nohe ku lombwele kutya oshimaliwa osha thika.

Ombaanga ya bank windhoek , otayi gandja oshimaliwa kaatoti yeengeshefa opo ya vule oku totapo oongeshefa dhawo.

Ombanga yoNFB otayi gandja omalombwelo ga kwata miiti kaalongitho yawo kutya kaku na sha nando iishoshela yokomwedhi nzoka hayi ziko uuna omuntu a longitha omapungulilo gombanga yotango yopashigwana.

Uuna omuntu ena ompumbwe yontumba ohayi koositola hoka kuna iipumbiwa ye, ano koositola komangandjaina ngoka omanene aka konge oompumbwe dhe . Oositola ohadhi kala dhapakelwa nawa, dhina oolaka kombinga noombinga, nomuntu ohe ende ta kongo shoka ahala, naashoka eendela sigo eshimono akookolola uutemba nenge uutololi mboka woomoositola.

Iimaliwa oyoyili oshinima shasimana monkalo yomuntu kehe. Ohayi gandja opumbwe, nohayiningi epingathano lyoshinina shoka wahala ngele oshili tashilanditha pamwe nomuntu ayolokathana. Iimaliwa oyili yasimana monkalo yomuntu kehe.

Ombaanga yaNedbank nayo oyili hayi gandja omakwatho gopayakulo lyoshimaliwa onkene owuna okulongitha oshimaliwa shoye okupitila muyo .ohaya gandja uuyelele wothaatha shinasha nankene wuna oku pungula oshimaliwa shoye uuna wuli mompumbwe nenge uuna tokeshi londitha komasiku gokomeho opo shikale tashi koko shi yeshi pungula mombaanga yawo.

Oostola odho dhimwe hadhi ningi omaulikilo giipindi gakwata miiti. Oostola oha dhi gandja nenge oha dhi yaneke iilandithomwa yadho mominkulo, piiyelo yoostola opo kehe gumwe iitalele ko ye a nanwe momeho kwaashoka tashi landithwa. Oostola oha dhiningi omaulikilo giipindi omawanawa nomuntu oho fatulilwa meendelelo nomemanguluko shoka wa hala.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omayakulo omawanawa nogasimana monkalamwenyo yomuntu, uuna ano wa landa oshihauto shoye nenge oshinima shoye shongushu oho kala to gandja iishoshela kombaanga yotango yopashigwana mbyoka hayi kala tayi koko, ye kupungulila uuna oshinima shoye shoka walandele shapeshelele nenge sha yonika ohaya vulu oku ku kwathela ye kulandele oshinima oshipe sha faathana noshikwawo oshoka owa kala wuna omapungulilo gawo.

Uuna omuntu e na iisimpo oha kala uuvite ombili, enyanyu ohokwe kutya ye okwa longa nuudhiginini noha vulu okukutha iisimpo ye mbyoka eteyi tula peke nokuyithaneka ahala ethano sho e na iisimpo likale lili mofunguna ye oshoka ohashi mweetele enyanyu komutima.

Moositola omuna omaludhi giitaafula niipundi oyindji. Oto adha mo iitaafula yimwe oya longwa miipilangi niipundi yayo, omanga iitaafula yimwe oya longwa miitenda oshowo iipundi yawo. Iitaafula yiipilangi ohayi monika nawa yi vule mbyoka yomiitenda, oshoka mbika oya longwa nuunkulungu noya longwa miiti mbyoka yopaunshitwe.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka hayigwanitha po ompumbwe yomuntu. Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shasho shono hashilongithwa pakwatathano nopankalo yomaliko. Oshimaliwa hoka ohakukala kuna oshilimbo shoshinamwenyo shoka shasimanekwa moshitunda mo

Kaleka po oshilimbo shoye shiimaliwa shopamalungula opamwe nombaanga yaNedbank shili melandulathano noshankondopalekwa komawuyelele omape ngoka tageya. Ombaanga yaNedbank otayi kunkilile aantu ayehe yalongithe oshilimbo shawo shika oshipe yeshinkondopaleke nomawukwatya ngoka omape gagwedhelwa opo yahakale yena omalunduluko omakulu.

Aantu ayehe ye na ohokwe niilongomwa yopamuthigululwakalo nenge yopashinanena, uuna ya tulwa moositola ohaya yi yaka lande shoka ya hala, oompumbwe dhawo ngaa shapamba ngaashi oondjato, oongaku, osho wo uumbundja mboka wa longwa miipa nosho nosho. Ohaya yi koositola nohaya ziko ya papata ano, ye na iinima mboka ya longwa minima yawo moombanza nenge miinima yopawushitwe.

Shangitha ehangano lyoye, opamwe nombaanga yaNEDBANK onelongelokumwe nomukadhona ngoka Martha Negonga, ano moGrove Mall moVenduka. Shika oto shi ningi opo wi ishangithe ehangano lyoye, lyoku kwashilipaleka iinima mbyoka wuna yongushu opamwe nombaanga yaNEDBANK.

Ombaanga yaVenduka omuna ethigathano lyonkatu yokupungulila ndjono yi na ongushu yoodola eyovi. Otayi gandja onkatu ndjino komuntu kehe ha longitha ombaanga yaVenduka nokuna ohokwe a gwile moshihogololitho opo a ninge omusindani omunelago.

Ombaanga ya Windhoek ohayi kala yina omathigathano omawanawa, uuna pena ethigathano ewanawa ohayi gandja etseyithilo kwaamboka haye yi longitha. Mongashingeyi oyina ethigathano eewanawa lyo Godwana gateway moka omuntu ti isindanene oka kalata ke ko visa noku kala wo imonene a iisimpo uuna apiti methigathano lyo mbaanga yavenduka.

Ombanga yaVenduka nayo oyo yimwe hayi gandja omathigathano omawanawa. Oyali yagandja omathigathano omawanawa govalentine ano komusindani omunelago ngoka ali avene odollar dhaNamibia eyovi dhesiku lyovalentine, edhina lye oye Maggie Rose Jacob okwali a tuminwa oshimaliwa she shika pamukalo gwo EasyWallet.

Aalongithi yoNEDBANK, oyeli wo haya pewa omayakulo goku dhana nomathigathano ngele tashi ya piinima ya pamba ombaanga yaVenduka, ya hala wo oku futwa kombaanga yawo ngaashi wo haya pungula mo iiniwe yawo. Ohaya gandja wo omathigathano ngaashi ndoka hali ithanwa palaka lyoshiingilisa oCashOut pays off shono sha hala kutya oku futa to pewa shoka wi ilongela.

Iipundi oya simana ngele tashi ya ponkalo yomuntu yokukala. Uuna omuntu a li ta longosha, okwa pumbwa okuvululukwa, ihe okwa pumbwa okuvululukwa a kuutumba koshipundi. Iipundi yongaashingeyi oya longwa yi na omafulafula ga kola nawa ga longwa molupe lomatalashe moka omuntu ha kuutumba na ita luluma nando kiikuutumbitho ye uuna a kuutumba.

Epingathano lyoshimaliwa lili olyo oshinima shasimana uuna tashiya ponkalo yomapingakanitho . Omuntu oha tseya kutya oshilongo oshimaliwa shika shasho oshagwa pevi notovulu okulongitha oshimaliwa shoshilongo oshikwawo.

Moositola unene tuu ndhoka hadhi landitha iipundi niitaafula, ohamu kala mu na iipundi yomaludhi gayooloka, naambyono ya longwa momafulafula, ano momatyofa mbyono tayi nana ehumokomeho, naambyono ya longwa momakende, ano momasipili noshowo mbyoka ya longwa miiti yetu, ano miipilangi mbyono ya longwa miihongomwa yomomiti. Ano mbyono ohayi longithwa mokukuutumbwa momagumbo gomithika dha yooloka.

Tameka omambaangelo goye gopangodhi opamwe nombaanga yotango yopashigwana. Omambaangelo gopangodhi omapu oku longitha, oho dhenge owala *140*321#, uuna to tameke omambaangelo goye gokongodhi noku udhitha mo uuyelele woye noku wu kwashilipaleka kutya ongoye shili.

Iitaafula oya longwa yomaludhi gayooloka . Yimwe oyi li momalupe goongonga nayimwe oyi li momalupe goohuke . Iitaafula mbyoka yoongonga ohayi kala yi na aantu ya gongala ya fa taya kundathana nohayi kala yi na iipundi ya yelekathana opo aantu yavule okulila po nenge oku kundathana oshiima shontumba , taya pukululathana .

Omuntu shampa a longa shomupondo oha kala uuvite ena ohokwe nombili , oshoka oha kala a ilikolela iimaliwa ye ye mwene inaa indila nenge inaa hehela kaantu oshoka ohashi mupe omukumo kutya ye omuntu ena oshilonga kombanda yevi .

Iimaliwa oyo iinima ya simana ngele tashi ya ponkalo yeliko muuyuni paife. Iimaliwa ohayi taambathanwa shi ikolelela kongushu. Omuntu ngele oku na oshimaliwa shoshilongo shontumba oshiholelwa Namibia nokwa hala shoshilongo South Africa, ndele oyi na ongushu ya yooloka ohaya taambathana iimaliwa mbyoka, opo kehe gumwe a ka longithe iimaliwa yoshilongo moka u uka. Namibia

Isindanena ongodhi yoye yopeke, ongodhi ndjoka yoIphone 15. Otayi sindanwa methigathano nomelongelo kumwe lyombaanga yaVenduka. Ethigathano ndino otali hulu momasiku 30 gaSeptemba 2024.

Momahala gomangeshefelo omuna iitafula niipundi ya yooloka. Uuna omuntu wuna egumbo lyopashinanena oho tala na oho matukile kositola ndjoka haku landithwa iipumbiwa mboka wa hala. Oho tala mbyoka tayi opalele megumbo lyoye, naambyoka tayi opalele uuna to yakula aayenda. Matukila kositola kehe tayi landitha iitafula niipundi yokuyakulila aayenda, nenge yoku opalekela megumbo lyoye lyopashinanena.

Iimaliwa oyo esipa lyombunda lyomalandithathano pokati kiilongo nenge pokati kaantu ya yoolokathana pomahala gontumba. Oyi na ongushu ya yooloka shi ikolelela moshilongo moka omuntu e li noshi ikolele wo komalanditho ngoka taya landithathana. Iimaliwa ohayi gandja eputuko nohayi hwahwameke eputuko lyiilongo.

Mositola otunamo iilongomwa oyindji, una omuntu alanditha nudhinginini ohakala ena iimaliwa oyindji ano ena omapolo ngiimaliwa yomafo oyindji noheyiyalula iyuvite ena unambano oshoka okwalonga nudhinginini.

Egumbo lyopashinanena nalyo ohali kala tali monika nawa methano uuna omuntu e li na nenge e li landa pokuma pontumba. Oha kala uvite ombili nawa. Ohali kala tali monika nawa li na iitafula niipundi ya faathana oshowo omalapi gopomakende ngoka haga monekitha egumbo ewanawa. Uuna mwe ya aayenda, ohaya yakulwa nombili yuuvite uunambano oshoka oye li mehala ewanawa.

Amos Meerkat oku lilepo ehangano lyehwahwameko lyuunona uushona ndyoka lya nkondopekwa kombaanga yotango yopashigwana niimaliwa omayovi omathele gatano. Ehangano ndika ohali tala oonkalo dhuunona awuhe, no hadhi hwahwameke eputuko nekoko lyuunona.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja woo omukuli kwaamboka yena ompumbwe yoshimaliwa sho meendelelo. Omukuli nguka ohagu i thanwa oNew prime rate, hagu gandjo noopelesenda omulongo oshikwanu omilongo ndatu naheyali. Ohagu gandja woo omukuli ngoka haga i thanwa oNew home loan tate ngoka hagu gandjwa noopelesenda omulongo nayimwe oshikwanu omilongo ndatu naheyali kwaa mboka yapumbwa omukuli.

Iipundi yomatyofa oyo yimwe yo miipundi mbyoka hayi uvitha omuntu nawa una aku utumba avu lulukwa uvite ena ombili nolutu lwa lalakana nawa. Ohayi kala yi na omutalele omwanawa tayi nana aayenda una mweya omutalelipo megumbo nohashi vulika ifolemo iikando niikando oshoka egumbo olina iipundi iiwanawa.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja wo omakunkililo kaantu mbono haye yi longitha, kutya kapu na esiku ombaanga yaVenduka tayi ke ku pula uuyelele woye wopaumwene shinasha nuukalata woye womapungulilo. Ohashi gandja nee omukumo netsomukumo kwaayehe mboka ha ye yi longitha.

Momagumbo gomoondoolopa otu na mo omutalelo omuwanawa moka hamu kala mu na iipundi ya faathana nokataafula okawanawa ka fa iipundi noshowo oradio yomuzizimba yi li mondunda yokugondja nenge yokuthikila aayenda hayi kala yi li ya andjukila kehe gumwe e wete ko. Omagumbo gomoondoolopa omawanwa momutalelo.

Iimaliwa oyo dhingi monkalo yomuntu kehe. Ohayi gandja omukumo kumboka haya longo nuudhiginini nuuna ya ninga oyindji, omuntu oha kutha okashina e ta yalula ta gwedha kumwe iisimpo ye mbyoka a longa nenge mbyoka yili mongeshefa opo kaa kanithe nande oyo osenda yimwe.

Otuna iipundi mbyoka ya longwa miipilangi, noha yi kala yina omutalelo gwa yoolokwa kiikwawo mbyoka ya longwa mo matalashe. Iipundi yomiipilangi oha yi kala yili nawa, yina omutonyeno omuwanawa, no hayi vulu oku nana mboka yeli mompumbwe yawo, yo opaleke omalukalwa gawo, unene tuu mboka yena iilonga ,nenge aanashilonga.

Oositola dhopaife odhi li dha huma komeho omuntu ngele talanditha mositola ohadhengitha pomashina mpoka pena aakadhona yadheukikika nangela a dhengelwa uuna a pumbwa nande ethimbo lyokongodhi ohu ulikilwa keshina lyoka hali kala lili posheelo shositola eki idhengela ethimbo lye yemwene lyokongodhi lithium poshimaliwa shoka ena naashoka tavulu okugwanitha

Uuna omuntu a longa shomupondo, oha ka talelapo kondje yiilongo. Hoka ha ka longa natango iilonga mbyoka yo hokwe ye kondje yoshilongo. Oha ziko niimaliwa yo kondje yoshilongo, ndadhini kutumbula okwa ka talelapo koEuropa, oha ziko niimaliwa yo koEuropa. Oha kala uuvite nawa ena ohokwe nuunambano. Ohe yi andjaneke poshitaafula ee te yi tala noku yi thaaneka oshoka okwa longele.

Aalongi yiitafula dhingi, ohaya longo iitafula yawo uuna taya thaneke noopena, ohaya tete iintumbu ya yooloka noha yeyi tula pokati kiintimbu mbyoka opo ya tulepo oshitaafula nenge ongudhi yoshitaafula uuna ta yeshi longo. Oha yeshi longo nuunkulungu no nuukeka, opo oshinima shi kale shithi ike pamwe, sho otashi hokitha momeho aalandi.

Ombaanga yavenduka oyili ombaanga ndjoka hayi gandja omadhewulo gokuyoga . Ohayi gandja omapapa kwaamboka aayogi dhingi uuna ya tameke okudheulwa omadheulo ngoka gokuyoga. Ohaya futilwa oshali kombaanga yavenduka nohapa kala puna aatonateli yaamboka taye ya gamene uuna yanyengwa okuyoga omeya ngoka taya dhewulilwa.

Momagumbo gomoondoolopa ohamu kala mu na omutalelo omwaanawa. Ohaya tula mo iipundi yomatyofa, ano mbyono yopashiingilisa yoshinanena, iitaaafula mbyoka iiyelele ya longwa momasipili osho wo iipundi mbyoka ya longwa miitenda. Shika ohaye shi ningi, opo ya kale ye na omutalelo gwegumbo ewanawa.

Ositola oyo ehala lyoku konga iipumbiwa yaantu, unene tuu mbyoka ya pamba ompumbwe yesiku kehe ngaashi oothewa, omagadhi noshowo tuu iiyelelwa noshowo oompumbwe dhaanona. Ositola kehe oyi lile po omuntu nohayi gandja iipumbiwa yi li kondando yi li pevi lela.

Otu na oositola dha yooloka hadhi landitha iilongomwa ya yooloka. Otu na iilongomwa ya yooloka ngaashi oondjato, oongaku dhomaludhi gi ili nogi ilo nosho wo omatsilu omagala ano gokomutse nomapaya gomoombunda dhaalumentu. Iilongomwa mbika oya longwa koonkulungu, ya longwa pamuthigululwakalo nosho wo pamuthika gopashinanena, ya longwa miilongomwa yetu yopaushitwe.

Ombanga yaVenduka otayi gandja omayakulo gomakwatho ngaashi ngoka gomalusheno goketango. Ano oonzo dhoka hadhi vulu oku galuka esiku nesiku dhoka hadhi zi ketango. Shika otaye shi gandja opo yi ikaleke ko kule niinima mbyoka hayi tma ngaashi uulehite omindilo noshotuu. Opo ya kale yena egameno lyaantu mboka haya longitha ombanga yawo.

Ombaanga yaVenduka nayo ohayi ningi iipindi yo mathigathano goku vena. Oyili po tayi ulike mpaka kutya otapa venwa oondola omayovi geli gaali, taga venwa pa mukalo goEasy wallet. Uuna wayi methigathano lyontumba lyombaanga ya venduka, oto ivenene oondola omayovi goye gaali toga tuminwa pamukalo gwoshimaliwa sho kongodhi goEasy wallet.

Oombanga yotango yopashigwana oyo yimwe hayi ningi iipindi melongelokumwe noositola oombanga ndjino oya tulamo iipindi yoka kwata mawi hono haka lili oongalo melongelo kumwe nositola yi Nictus okambako haka okwali kena oondola omathele gahamano nomugoyi nongashingeyi otaka monika koodola omathele geli gane matuka mbala .

Ilandela okila yoye yokutalaleka pamwe nombaanga yotango yopashigwana ano oFNB. Oya li yi na N$11999, ihe mongashingeyi oyi na N$10999. Omunelago ongoka ha landa pethimbo notiilikolele okila ye opamwe nombaanga yotango yopashigwana.

Aalongi yomiikunino uuna eteyo lyathikana ohaa teya iinima yawo nenge iikunomwa yawo ngaashi omalemune, uunawamundesha, omayapela nosho tuu. Ohaya fala komahala gomalandithilo yakalandthe yamone iisimpo.

Iimaliwa ngele tayi longwa, oshilongo kehe ohashi tulako oshilimbo shoshinamwenyo shoka shili shasimana moshitunda shawo. Iimaliwa yimwe oya tulwa iilimbo yoondjamba, yimwe oyoongolo, nayimwe oya tulwa iilimbo yaaleli yoshilongo. Shika ohashi gandja esimaneko, kwaashoka shasimanekwa moshitunda mono.

Iipundi oyi li ya longwa pomikalo dha yooloka. Aawambo nayo ya pewa ohokwe kaazayizayi, opo ya vule ya kale ye na iipundi mbyoka haku tiwa omatyofa, momagumbo gawo ya kuutumbe itaya luluma komatako, ano ya kuutumba komafulafula ga hondjelwa miiti. Iipundi mbyoka yi li pamuthika gopashinanena.

Aawambo nayo oya tseyithilwa wo nkene ombanga yopashigwana hayi gandja omathigathano gokuvena uuna pu na ethigathano lyoshinima shontumba, oya tseyithilwa wo kutya ombaanga ndjika ohayi vulu okugandja uuna omuntu a longa nuudhiginini nenge uuna omuntu a pita ehogololo ewanawa.

Osha simana tuu ku kala wu hole ombaanga yoye? Eyamukulo eeno oshoka ombaanga oyo yimwe ha yi popi omalaka ge vule pomulongo nagatatu. Shino osha hala okutya ngiini? Uuna ho pungulile mombaanga yoye owuna okulala wu yi hole oshoka oyo yili egameno lyiiniwe yoye nenge lyiisimpo yoye, uunwa wa longa nuudhiginini.

Iimaliwa oyili ya longwa yaayooloka kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha. MoEuropa, oshilongo Europa ohashi longitha iimaliwa yoEuro nAawambo oya kwashilipaleka kutya oshilongo kehe ohashi longitha Iimaliwa yasho.

Ombaanga yoNedbank oyo ombaanga yimwe nayo hayi ningi omathigathano nenge hayi gandja oshimaliwa shekwashilipaleko kwaa mboka taya ningi omathigathano, opo ye ya pe omukumo gokukutha ombinga momathigathano gawo. Ohayi vulu wo okutula po oshimaliwa, opo yi gandje omukumo kwaa mboka ye na ohokwe yokuninga omathigathano yi isindanene yo yi imonene iisimpo mbyoka tayi ya kwathele.

Ombaanga yoStandard Bank oyo ombaanga yimwe hayi kwathele aantu moompungululilo dhawo oku pungula iimaliwa yawo. Ohayi gandja oshimaliwa pamukuli, ohayi gandja oshimaliwa pamaludhi ga yooloka uuna omuntu a sindana nenge a pondola sha shomupondo, oha pewa oshimaliwa shi momukalo ngono hagu ithanwa otyeke ngoka hagu ya muule woshimaliwa sha kola uuna teke shi shayina meni lyombaanga.

Omuhoko gwAawambo ogwo wo gumwe gwomomumihoko dhoka hadhi gandja elongo ewanawa lyapamba iimaliwa nenge iisimpo yomoshilongo nenge yo kondje yiilongo. Ohaya longwa kutya mbino ingapi ohayi landathana ngiini ongushu yithike peni, shika ohashi yape omukumo opo kaya kengelelwe kaantu uuna taya landithathana iinima.

Ombaanga yoStandard Bank oyo yimwe hayi gandja enongelo nekunkililo kwaa mboka haye yi longitha. Ohayi gandja omakunkililo kwaa mboka haye yi longitha nelalakano opo kaa ya kengelelwe komalungula uuna taya mbaanga iimaliwa yawo. Ohayi gandja omapukululo ngaashi okugandja iimaliwa yoye taku tiwa owa vena oshinima shontumba nosho nosho. Ohayi gandja omapukululo kwaa mbono haye yi longitha.

Aandonga oya longwa woo kutya ongushu yiimaliwa yomafo oyili oyo ongushu ombwaanawa oshoka ohayi longithwa kehe pamwe, ohayi vulu okutulwa mo nuumbomba wawo noku nanwa mo woo, shivulithe okweelekanitha niimaliwa mbyoka iikukutu. Oya longwa nkene hayi yalulwa nankene yili momwaalu oshoka oyili yayooloka pamikalo dhayooloka.

Ngele tashi ya pomukalo gokulandithathana, Aandonga nayo wo oya pewa omauyelele ga nkene iilongo hayi landithathana nankene iimaliwa ya yooloka mongushu shi ikolelela kiilongo, mbyoka iinankondo noshowo iilongo mbyoka kaayi shi iinankondo nankene yi na okukala tayi landithathana kutya ongushu yoshimaliwa shino oyi thike peni okuyelekanitha nongushu yoshimaliwa sho.

Oshimaliwa melaka lyIshindonga oshina wo omauwanawa gayooloka. Oshi na ongushu hayi vulu okulunduluka ethimbo kehe, shi ikololela kiilandithomwa mbyoka hatu longo nenge hatu landitha. Ongushu yoshimaliwa ohayi vulu okushuna pevi shi ikololela kwaashoka tashi landithwa, uuna kashi holike we kaantu, nenge shi holike unene kaantu oyendji.

Aandonga mboka yahuma komeho ohaya longitha iipundi yopashinanena mbyoka yatula momagumbo gawo gopashinanena, moongulu. Iipundi mbyoka ohayi ithanwa omatyofa galongwa lela yili pamuthika goshinanena . Ohayi kala woo yakundukidha oshitaafula , shoka shalongwa shili pamuthika gopashinanena, sho oshalongwa miimeno nenge miiti noshowoo miipilangi mbyoka hayi hongwa woo.

Aavali oyeli haa ilongekidhile omaluvalo gawo uuna geli momafudho sho taga katameka osikola yakale yena po okashona hoka yena po, ano yiikolelela oshimaliwa shoku shuna kosikola ohaye shi gongele muunima wafa uungulu, moondooha uuna atuma shongandi noshotumba oshendja ndji tayi hupu ko oheyi tula owala mokapokopoko aningila osikola shi tayi tameke.

Omuhoko gwetu gwAandonga uuna ya tunga omagumbo gawo gopashinanena ohaya tula mo uutaafula wa kundukidhwa kiipundi mbyoka ya longwa pamuthika gopashinanena, ihe oya longwa miilongomwa yOshiwambo, miiti nenge miipilangi mbyoka hayi hongwa momiti. Ohaye yi tula mooseti nenge mondunda yomathikilo momagumbo gawo gomondoolopa, opo ya vule oku edhila po.

Ngele tashi ya poonzo dhomapungulilo, melaka lyOshiwambo ohatu pungula moondooha iiyemo yetu, oshoka kakwa li omapungulilo gonale, ohatu tula moondooha nenge muutaasi moka hatu tula iimaliwa yetu pethimbo kaa kwali omapungulilo gopashinanena.

Omuhoko gwAandonga, Aandonga ohaya ningi omandithilo omawanawa niilandithomwa yOshiwambo ngaashi iipilangi ya hongwa miiti, momiti ngaashi omipapa osho wo mitutungu. Oha ya pakele ko iilandithomwa yawo yili melandulathano ngaashika oositola oonene hayi dhi shi ningi.

Aandonga mboka ya humakomeho noye na omalukalwa gawo ge li pamuthika gopashinanena ohaya tula mo uutaafula wa longwa miiti nenge momukalo gopashinanena. Pokataafula mpoka ohapu tulwa owili yokutala kutya ethimbo ongapi, ke li pooha dhombete, opo omuntu a vule okukala ta penduka pethimbo.

Yamwe yomAandonga mboka haya longe nenge haya ilikolele iisimpo yawo kuyoyene oya li ya tsuwa omukumo kaazayizayi, ya kale haya landa iipundi mbyoka ya longwa pashinanena kaazayizayi, kaaya kale owala taya longitha iipundi mbyoka ya longa kuyoyene niilonga yawo yiikaha. Shika otashi eta ehumokomeho, opo ya vule okukala ya tseya iinima mbyoka yomihoko dhimwe ya simana ngaashi ka yi li noyi na esimanano.

Aandonga oyo yamwe yomaantu mboka ye hole oshimaliwa noye hole ehumokomeho. Oya longwa kaazayizayi nkene iimaliwa hayi yalulwa uuna we yi pewa peke. Ohaye yi yalula uuna ya manitha iilonga yawo yiikaha, yi ilikolela iimaliwa yawo nokukala wo yu uvite uugombo kutya nayo otaya vulu oku eta po oshimaliwa okuziilila miilonga yawo yiikaha. Ohaya kala wo yu uvite etumba.

Uuna tashi ya pomagongelo giisimpo nenge giimaliwa, iimaliwa yongushu yimwe ayike ngaashi omilongontano, omathele oogaali ohayi pakelwa yi li ondumba yi ilile. Ngele tashi ya pomapungulilo opo nee hayi vulu okugongala e tayi pungulwa pehala limwe alike, oshoka ayihe iimaliwa ashike oyi li moondondo dhongushu ya yooloka.

Aandonga oyeli ya huma komeho, na unene omundonga kuna kutya oto mu kengelele ngiini, aandonga oya kotoka , oyali ya tseya onkalo ndjoka yoku longitha iimaliwa yiitenda ngaashi: oodolla, iithilinga nankene yena okwiilongitha momangeshefelo gawo uuna taya shendja thana naahalithi nenge naalandithi momangeshefelo gawo.

Ilandela ongodhi yoye yo iphone 16 ndjoka kwali yi na omayovi omilongo mbali na gatatu nomathele gane noondola omilongo omugoyi nomugoyi. Ihe ngashingeyi otayi monika komayovi omilongo mbali na yimwe nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Ondando ya kuluka ya gwa pevi tayi landithwa melongelokumwe nombaanga yo tango yo pashigwana ano o FNB. Ndjoka yi na ongodhi ndjoka yi na uunene woo gigabyte ethele nomilongo mbali na hetatu.

Ngele tashi ya konkalo yokushingitha , aandonga oyali yena ohokwe nontseyo yokuhonga iinima yOshiwambo ngaashi iiyuma okuhonga omihi, iishini yiimbwela ano iishini yOshiwambo, oyali haye yi hongo nohokwe, hayi hongwa kaasamane mboka ye na ohokwe noku yi ninga oshowo uuna yeyi mana ohaye yi fala komatala ye ke yi halithe kaahalithi mboka yahala yena ohokwe yokulanda iinima yOshiwambo.

Ombaanga yaNedbank ohayi gandja omakumagidho nomauyelele ge na sha nuulunga nenge nuulingilingi uuna tashi ya pamukalo gomahupilo nenge piizemo nomakumagidho gomahupilo. Ohayi gandja omauyelele kutya ombaanga ndjika kayi na esiku yi ku pule uuyelele wu na sha niiyemo yoye nege wu tume iinima ya pamba ombaanga yoye pethimbo lyontumba nonlyongandi.

Omukalo gokulonga iilongithomwa mbyoka dhoshinanena aandonga itoya tsu meho, ohaa longo iipundi mbyoka yafa omatyofa gopashiingilisa yalongwa miipilangi nenge miiti etayi tulwa momalapi nenge yatatwa nomalapi gopamuthigululwakalo nelalakano opo yavule okukuutumba yavululukwa nawa ngaashika mbyoka yalongwa pamuthigululwakalo.

Ombaanga yo Standard bank nayo oha yeende wo nomatseyitho nokugandja omauyelele tayi andjakaneke moshigwana. Nkene yina okulongithwa pamukalo omuwanawa, okwiikelela kookalyamupombo, okuyi longitha nawa, okutseya nkene iihohela hayi kuthwako koombanga dhaapungulithi nosho tuu. Shika ohashi ningwa opo shi yande ookalyamupombo naakengeleli oyendji.

Omuhoko gwAawambo, nenge aandonga oya za wo konima yesiga. Yamwe yomuyo oyena oongodhi dhopomake. Ohaya longitha ompungulilo goombanga ya Venduka, okuziilila poongodhi dhawo dho peke. Ohaye shi ningi opo ya vule okukondolola iiniwe yawo, nenge iisimpo yawo mbyoka ya longa miinyangadhalwa esiku nesiku.

Momuhoko gwaandonga otu na mo oonkulungu. Ohadhi ningi omatemba goku iyogela koonyala ga hongwa miiti, ga hongekeka koonkulungu ongaashi ngoka ga longwa kiilumbu, ga longwa miitenda noshowo momaloya gopashinanena. Aandonga ohaya longitha ngono ga longwa miiti noku tula pooha dhokapomba ya ninge ngaashika iilumbu nenge aanzayinzayi haya ningi opo ya kale yeli pamuthika gwawo.

Aandonga nayo oya pewa omukalo gokulonga iilonga yawo yiikaha ngaashi iipundi niitaafula. Yapewa iilongitho kaazayizayi mboka haye ya moshilongo shetu noya humu komeho. Oye yi longo noya mono nkene ye na ontseyo yokulonga iitaafula yomoombelewa, iitaafula yomoombelewa dhoominisita nosho wo iitaafula yomoosikola. Aandonga aantu yondilo.

Ombaanga yotango yopashigwana nayo ohayi gandja uuyelele wothaathaa, unene tuu komuhoko gwAandonga. Ohaya gandja uuyelele wunasha nomathigathano, uuna puna ethigathano tali ningwa , ohaya gandja etumwalaka lina oshilimbo shawo noshowo shoka tashi sindanwa, nankene shina okuningwa. Uuyelele mbuka ohawu ningwa opo kukalekwe uulingilingi nenge uumbudhi kokule, oshoka oyehole aalongithi yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omakwashilipaleko nenge omikalo dha yooloka uuna tayi futu aaniilonga yawo. Oho hogolola kutya oto futwa pamukalo gwokupewa iimaliwa koomuma, ogwopangodhi nenge oto futwa pamukalo gwokunyolelwa iimaliwa yoye pokafo nenge pokakalata komafutilo ongoye mwene ho hogolola uuna wali wa longa shomupondo ndele iimaliwa oyindji.

Aandonga nayo oye hole ehumokomeho. Ohaya longitha omukalo dha yooloka opo ya vule ya tunge omalukalwa gawo. Oya kumagidhwa, opo ya longithe omukalo ngoka goDivundu gokutunga omagumbo nenge omatungo, gu li kohi yombaanga yoNedbank. Ndjoka yi li nawa onga omukalo gokupungulila nenge gokuhumitha komeho eputuko lyokutunga omagumbo gopashinanena.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja omauyelele nomauwanawa kutya omolwashike omuntu e na okutota ombaanga yaVenduka. Ohayi gandja omauwanawa nankene yi na okutotwa okuziilila momakwashilipaleko nomomauwanawa ngoka hayi gandja uuna wa tameke okutota nenge wa ningi po oshilyo shayo ho pungula okuziilila muyo.

Iisimpo yiilongo ya yooloka Iilongo ya yooloka oyina iimaliwa yina ongushu sha yooloka. Ohaya taambathana nenge ohaya landithathana iimaliwa opo ya vule ya humithe eliko lyawo komeho nongushu yiimaliwa yawo, oshoka kayi thike pamwe. Ohaya taambathana iimaliwa nelalakano opo ya vule oku landa shoka shina oku landwa kiimaliwa yiilongo ya yoloka

Aandonga ohaya longwa wo nkene ye na okukala ye na ohokwe nenge ontseyo miimaliwa yiilongo ya yooloka, ngaashi mbyono ya kundukidha Africa nenge Namibia, oshilongo shawo. Ohaya kala wo ye na ontseyo kutya oshimaliwa shoshilongo shontumba noshongandi oshi na ongushu yi thike peni okuyelekanitha niilongo iikwawo nohashi longithwa ngiini.

Maandonga mboka yeli yehole oku ka talela po kondje yiilongo, ohaya pewa omauveko gelongitho lyoshimaliwa ngaashi iimaliwa yokoTanzania, ya nkene hayi longo, oshilemba shawo nankene yili konima nokomeho uuna taya longitha momalandithathano, kaashi ninge opo omuhoko gwetu gwaandonga uuna tagu ka talela po gwaha kengelelwe momangeshefelo nomoma taambathano giimaliwa.

Ombaanga yaStandard Bank oyo wo yimwe nayo hayi gandja omiikuli osho wo omauyelele genasha nkene hayi longithwa na una pwaningwa ethigathano ohayi gandja oshinima shoka hakutiwa ochecke yili pamukalo gwokakalata hoka kafathana nomapungulilo gawo ihe okanene. Ochecke ndjika nenge epungulilo ndino ohali nanawa owala meni lyombaanga una omuntu apita ethigathano.

Oshiwambo nenge tutye Oshindonga otuna mo omaudhano ga yooloka kungoka gelaka lyopayiingilisa. Elaka lyetu lyOshindonga otuna mo omaudhano gomaludhi ngaashi omupembe gwandema, odhelela, okumatuka noshotu. Shika ohashi kwathele omalutu getu opo ga kale gena uundjolowele go ga vule okulonga iilongadhalwa yesiku kehe.

Aandonga uuna taya longo omapingathanitho nenge taya kalele po iilongo ohaya ulikilwa iimaliwa yokoshilongo shoka. Ndali ndina okutumbula iimaliwa yomoEurope ooEuro nohaye yi ulikilwa kutya oya tya ngiini komeho nokonima, uuna taya landithathana iinima miilongo ya yooloka nenge meni loshilongo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe hayi ningi iigongi mbyoka hayi gandja omauyelele nkene yi na okulongithwa. Ohayi gandja omauyelele gothaathaa noshowo omagano, uuna tayi ningi iigongi ya pamba omalongitho gayo. Ohaya ningi uutala mboka wu na oshilimbo shawo, nelalakano opo ku yandwe uukengeleli mokati koshigwana.

Aandonga nenge Aawambo mboka ya tseya omahangano ohaya ikwashilipaleke nomazimo gawo ya ningila omathimbo guudhigu ngaashi oosa, ethimbo lyompumbwe yoshimaliwa nosho wo ethimbo lyompumbwe yeeilongo lyaanasikola. Ohaya ikwashilipaleke nomahangano ngaashi Hollard, opo ya vule ya pewe omakwatho pethimbo lyuudhigu, uuna kaaye na iisimpo nenge iimaliwa ya gwana.

Pethimbo lyonale Aandonga nenge Aawambo oyali haya longitha iimaliwa ya za moongombe ya landitha po oongombe nenge iimuna yawo opo ya futile omaluvalo gawo osikola nenge oompumbwe dhawo osikola. Ohaya longitha wo iimaliwa ya za miilonga yiikaha ngaashi okutunga oontungwa, okulanditha omipini, omatemo nosho tuu. Shika ohaye shi ningi opo ya vule oku ihupitha nomaluvalo gawo ga kale ga longekidhwa.

Uuna Aandonga yomoshilongo sha Namibia ya longa nuudhiginini, ohaya ilikolele iisimpo okuziilila momalanditho gawo. Ohaya landithathana niimaliwa yomeni lyaNamibia nosho wo okukala ye yi pa ongushu ya nkene hayi monika nawa nokulandithathana shoka shi na okulandithathanwa pamwe.

Ngele tashi ya pomukalo gokungeshefathana Aandonga oyo yamwe haya gandja ohokwe nomukumo, uuna taya landitha iinima mbyoka ya longa niikaha ngaashi: oondjato, omapaya, oonagaku dha hondjwa naandhi dhiipa. Ohadhi kala ya lekwa pomalandithilo mpoka haya landithile nohayi kala ya tulwa oondando kutya shika, shongandi noshongandi oshi na ingapi. Ohaya kala yu uvite etumba ngele aalandi taye ya ya lande iinima.

Ngele tashiya pwaamboka ya huma komeho aandonga oyo yotango ohaya longitha omukalo gwombaanga yotango yopashigwana okufuta oofuto dhawo dho mahooli uuna taya nwetha oohauto komahala ga yooloka uuna kayena iimaliwa pomake gawo ,ano kayeyina pethimbo ndoka ihe oyili koombaanga. Ohaya longitha okakalata kombaanga yotango yopashigwana okufuta.

Aandonga mboka ye hole oku longitha ombanga yoNedbank oyali yalombelwa nkene yena oku tulako iimaliwa pamukalo gopanguli taya longitha uukalata wawo nankene wo yena oku nana iimaliwa yawo taya longitha uukalata wa wo wombanga yoNedbank. Shika oyeshi longwa ka zayizayi opo kaya vule oku kala tayi ikanithile iimaliwa yawo una taya nana.

Iimaliwa oyili ya simana noyili esipa lyo shinima kehe tashi nigwa. Aandonga nayo oya putudhwa noya dhewu lilwa iimaliwa yo kondje yoshilongo. Kehe tuu shoka hashi longo oshimaliwa ngaashi mboka yoko China oya lombwelwa kutya iimaliwa oyafa peni nohayi kala aluhe yina oshilimbo shomuleli ngoka eli ta pangele moshitunda shoka, nohaya longitha oshimaliwa shina omutse gomupresidente.

Aandonga oyo yamwe haya longitha iimaliwa yomafo. Ohaya longwa wo nkene ye na okuyi yalula uuna yi li oondumba nenge yalulwa okapandi. Ohayi yalulwa yi li pomake gawo, tayi yalulwa shi ikolela kongushu yawo noshowo nkene yi na okulongithwa uuna taya landithathana iinima yopaunshitwe nenge mbyoka yoompumbwe dhawo.

Aandonga mboka ya longwa oya longwa wo kutya iimaliwa ohayi longwa ngiini nohayi ziilile peni nongushu yawo ohayi tamekele peni uuna iimaliwa tayi longwa. Oya yelekanitha iimaliwa noye yi talelitha komikalo dha yooloka okutala kutya shino oshi na ongushu, shino kashi na ongushu nohashi longwa ngiini. Nongele kashi shi shoshili osha fa peni okupopya uukwatya washo wokombanda naamboka hawu imonikila.

Omihoko dhAawambo nale kamwa li mu na iiyenditho ngaashi yoohauto. Omwa li mu na iiyenditho yoonani, oondoongi, oosino nosho tuu, mbyoka oyo iiyenditho ya li hayi longithwa okuhumbatela uuna aantu taya ka hugila, taya ka teka nenge taya yi iinano iile pomahala ga yooloka. Oya li wo haya longitha oondoongi okuhumbatitha omandini uuna taya zi komahugilo.

Ngele tashi ya pomuhoko gwAawambo, Aandonga oya tseyithilwa wo kombinga yiimaliwa yokondje mbyoka hayi etwa mo kaazayizayi uuna ye ya okutalela po. Oya longwa wo kombinga yongushu yawo nankene hayi longithwa moombaanga, omapingakanitho, okutula kumwe, ano okutula momukalo gwiimaliwa yomoshilongo shetu kutya ohayi kala yi na ongushu yi thike peni.

Aandonga oyo yamwe ye hole omaholela. Oye hole iinima yimwe mbyoka hayi ningwa kaazayizayi, opo ya vule okuhumitha komeho onkalo yawo. Ohaya longitha iitaafula iile mbyoka ya tulwa iilapi nenge omatalashe gopashinanena okukuutumba ya kale ya fa ye li komatyofa, ihe oya kuutumba owala kiilongomwa yawo, mbyoka ye yi longa kuyoyene niilonga yawo yiikaha.

Yamwe yomAandonga oya longwa wo okulya omikuli. Aandonga ayehe otaya ende taya tseya omalalakano, nankene ye na oku ihumitha komeho uuna kaape na oshimaliwa, ye na etimaumbwile kutya otaye ke shi mona. Ombaanga yaVenduka oye ya tsu omukumo, opo ya vule okukutha omukuli noshinakugwanithwa nankene ye na okugu futa niihohela ya gwa pevi, opo ya vule oku ikwathela monkalo ndjoka yiisimpo ya gwa pevi.

Pethimbo lyombaanga yotango yopashigwana opo tayi ya, ano oFNB ohayi gandja uuyelele wa nkene iihohela yawo hayi ende nankene haya kutha ko uuna to pungula. Ohayi ulike kutya kaku na iihohela yokomwedhi yomukalo goye gokumbaanga uuna to yi longitha, ihe ongele owala toyi longitha. Aandonga nayo oya nongekwa moshinima shika.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe ya ngambeka aantu kaya kale taya humbata iimaliwa oyindji nuuna taya ka landa iinima, shoka sha nathangwa. Ohaya longitha omukalo ngoka omuntu ho tula mo okakalata nokufuta oshinima shoye shoka wa hala, ino humbata nande oshimaliwa peke. Omukalo nguka ohagu ithanwa kutya okuswipe moshingilisa, ohagu ningwa momahala ga yooloka gomalandithilo.

Aandonga nayo oye hole ehumokomeho. Ohaya longo nuudhiginini, ohaya yi momathigathano giinima ya yooloka. Ohaya longitha omapungulilo ga yooloka. Ohaya longitha ombaanga ndjoka hayi ithanwa oStandard bank, ano ombaanga yaakokele, mokuya momathigathano. Uuna ya vene, ohaya pewa otyeke yombaanga yoStandard bank.

Omapungulilo ga yooloka oga holoka wo nomokati kaandonga. Aandonga ohaya longitha ompungulilo ndjoka ya longwa moshilongo shetu sho shene, ndjono hayi ithawa ompungulilo yombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek. Ohaye yi longitha moku pungulila oshoka oyo yimwe yomoombaanga dhina ombiliha nenge iishoshela iishona yokongulu yi vulithe oombaanga dhaazayizayi.

Aandonga nayo oyeli wo ya longwa, oyali ya longwa opo ya kale yeshi omaludhi giimaliwa ngoka haga longithwa miilongo yayooloka ayihe yaAfrica nenge yomuuyuni koonono. Okwali ye yi longwa opo ya kale yeshi kutya shika oshimaliwa sholela naashika oshuumbudhi nenge kashishi shoshili opo ya yande okukengelelwa kaantu momangeshefelo gawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB ohayi kwashilipaleke wo omaudhano ga yooloka uuna pena uudhano. Ohayi tula po oshimaliwa shoka tashi sindanwa nenge tashi dhanenwa. Uuna pena okangundu ka sindana ohaka pewa oshimaliwa shako shili momukalo goshimaliwa shehwata, nohaka thanekelwa pamwe naanambelewa yombaanga ndjoka, okukwashilipaleka kutya oye yi pewa.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yili ombaanga hayi gandja uuyelele uuwanawa nota wu uvikiwako unene tuu ngaashi komuhoko gwAandonga. Ohawu gandjwa pamukalo gwa tya ngi, uuna to tulako oshimaliwa oho shi tulako owala oshali ihaku zi sha nande iihohela yasha ihe kakele ngele to kuthako oha ku zi iihohela oshoka oto pandula ombaanga sho ye ku kwatela oshimaliwa shoye, nayo otayi koko nomukalo gwa tya nga.

Aandonga nayo ohaya longitha omukalo gomapungulilo ngoka nombaanga yotango yopashigwana. Ohaye shiningi opo ya vule okutsilika iiniwe yawo nenge iisimpo mbyoka haya longo moku Konga nenge haya longo mokunyangadhala miinima yawo yoshiwambo.

Uuna iilongo tayi landithathana ohapu kala pena iimaliwa tayi gu pevi , yimwe tayi yi pombanda, shi ikololela kwaashoka tashi landithwa. Aandonga oyendji ya langekwa kwaashika kaazayizayi okuzilila pamukalo gwokulanditha pangodhi nosho tuu. Shika oshili sha gandja uunongo kutya , notseyo kutya ethimbo lini lyokulanditha nenge lyokulanda shoka wa hala koshilongo shontumba.

Ombaanga yoshitayi shaWindhoek ohayi gandja woo omakwashilipaleko gena sha naamba twakanitha aaholike yetu toka kwashilipaleka nombaanga nokutheta po omahodhi getu uuna twaadhika pethimbo lyuudhigu, shika ohaye shiningi uuna tokala honanwa oshimaliwa shokukwashilipaleka aaholike yoye nenge ngweye mwene uuna pethimbo lyuudhigu nohaa holoka po uuna uudhigu weya po.

Standard Bank oyo yimwe wo yi na omathigathano ga tata ga yindula. Ohayi gandja oondando kwaangoka a sindana methigathano ponomola yotango, ontiyali nosho wo ontintatu nokugandja wo omahalelo omawanawa kwaamboka taya kambadhala okulongitha omathigathano gombaanga yoStandard Bank.

Aandonga oyo ya mwe ye hole uufuuli. Okwali haya longo iitaafula niipundi niikaha yawo yene ye yi tata nomalapi nomatalashe opo yivule oku kala yi li pamuthika. Yikale yafa mbyoka ya longwa kiilumbu. Yili pamuthika gopashinanena.

Ngele tashiya piimaliwa yokuyalula mbyoka yomafo ohayi yalulwa okuza koshimaliwa oshishona sigo ookwaashoka oshinene , opo aantu yakale yena ontseyo kutya moshilongo shontumba noshongandi omuna iimaliwa yoludhi nduno, iikukutu naambino yomafo yithike peni.

Uuna omundonga nenge omuwambo a longa nawa iilonga ye yiikaha , ohayi fala pomatala ano pomalandithilo opo yi ka thakanene kumwe niilandithomwa ya yakwawo mboka ya longa . Mpano iiyanekwa ohayi tsakanene pomutenya . Aalandi oha yeya taya tala iilongomwa mbyoka ya longwa nuunkulungu noku landa shoka kehe gumwe ta landa. Shika ohashi eta opo kehe gumwe i ilokolele iisimpo nenge iiyemo yawo.

Momuhoko gwaAawambo namo omuna wo oonkulungu dha yooloka. Ohadhi longo iilongomwa ya longwa miilonga yiikaha. Ohaya vulu okulonga omatyofa yega longa miiti etaye gatata niilapi ga kale gafa ngoka gopashingolo. Ohaye ga landitha po kumboka yega hokwa noku imonena iisimpo ya futile omaluvalo gawo osikola.

Uuna Aandonga ya landitha iiyemo yawo okuzilila miilonga yiikaha, ohaya yi koositola hoka kuna iipumbwomwa nenge iipumbiwomwa yo momagumbo gawo nokukalanda ya humbata uumbamba taya landa, ya landula oolaka dhoka dhili pa ne.

Uuna ombaanga yotango yopashigwana tayi gandja esimaneko nenge tayi gandja oshimaliwa shontumba, ohayi ya naalanduli yawo e taya thikama taya gandja oshinima shono haku tiwa o'Cheque', nenge oshimaliwa shi li pangundu e taye yi gandja kwaamboka ye shi ilongela nesimaneko. Na kapena uulingilingi washa tawu longithwa.

Ngele tashi ya pomathigathano, Aandonga oyo yamwe wo taya endele pamwe nehumokomeho. Uuna Omundonga nenge Omuwambo a sindana ethigathano lyontumba, oha pewa oshinima shono haku tiwa otyeke kombaanga yaVenduka nelalakano opo a vule okuilikolela iimaliwa oyindji, oshoka ita vulu okuyi pewa peke. Oheyi shendje mombaanga.

Ombaanga yotango yoapshigwana oyi na omukalo ngoka gomapungulilo ngoka gwa taambiwa ko komuhoko gwAawambo ngaashi unene komuhoko gwAandonga mboka ye hole unene sha pungulwa. Opu na omukalo ngoka hagu ithanwa oDigit plus Account, omukalo ngoka hagu pungula ihaaku zi nando osenda yasha kiimaliwa mbyoka wa pungula. Oho pungula nduno kongodhi nelalakano, opo wu kale wu na ohokwe neitule mo mwaa shoka to lalakanene.

Aandonga nayo oya longwa nkene ye na okulongitha ombaanga yaStandard. Oya kunklilwa wo ye yi longithe noye yi landule, oshoka oyo ombaanga hayi longo meendelelo nenge hayi gandja oshimaliwa meendelelo komuntu ngoka e li mompumbwe notashi gandja niihohela iishona yi li pevi.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe ombaanga yi na oshimpwiyu naantu yawo nenge naalongithi yombaanga yawo. Oya li ya longo aantu nkene ye na okulongitha embaango, ta ya longitha omukalo gwawo gwopangodhi. Ohaya gandja ekunkililo kutya ogwo omukalo omupu noha gu ende nethimbo na ihagu mana po ethimbo okugandja oshimaliwa pethimbo.

Aandonga nenge Aawambo moshilongo oya pewa wo omauyelele gokupungula nombaanga yotango yopashigwana taya longitha oongodhi dhawo dhopomake nenge onkalo yopamalungula. Uuyelele mbuka oye wu pewa, opo yaa kale ya kaalela omikweyo shaa siku moombaanga taya pungula nenge ya tya iimaliwa peke yi ikelele kookalyamupombo, yo ya vule okulongitha oongodhi dhawo dhopomake shoka shi li egameno enene.

Yamwe yomAandonga mboka ye hole ehumokomeho oya li ya kunkililwa , opo ya kale haya gongala piigongi mbyoka yi na sha nomapungulilo gmbaanga yaVenduka, opo ya vule okupewa omapukululo nomikalo omiwanawa nkene ye na okulongitha ombaanga yaVenduka nokuyanda nenge okuigamena komaulingilingi taga holoka kwaa mboka taya kengelele nombaanga yaVenduka.

Aandonga mboka haalongitha ombaanga yotango yopashigwana, oyalongwa omauwanawa ogendji genasha nomapungulilo, onkee yena oku futila omaluvalo gawo nombaanga yotango yopashigwana ndjono hayiithanwa FNB. Oyalongwa wo nkene yena oku tulamo omapungulilo goyana yawo gomooskola, mboka hayasikola kiiputudhilo ngaashi oUnam nosho wo shoka hashi ithanwa Nust.

Aandonga oya longwa wo nkene ombaanga yaVenduka yomeni lyoshilongo shaNamibia hayi kwathele uunamapya nuuniimuna. Shika ohashi holoka uuna ombaanga yaVenduka ya gandja oosola dhokupomba omeya ngoka haga vulu okutekela iimeno okuziilila mevi noshowo omakwatho gamwe ngoka taga vulu okugandjwa kombaanga yaVenduka.

Melako lyoshiwambo opo tukale tuli pamwe nomihiko omikwawo ngaashi moshindonga ohatu kala tuna elalakano liisimpo nenge iiyemo. Ohatu longo iilongadhalwa ya yooloka eta tu longitha iikaha yetu yene opo ilikolela iimaliwa.

Ombaanga ya Venduka oyo yimwe yi na olukeno naalanduli yawo. Oha hi ulikile aantu nkene ye na okulanda iiyenditho shi na sha nomapungulilo gawo. Oha yi ya tulile ko iihohela no ku ulika uuwanawa mboka ha wu zimo uuna to landa oshiyenditho. Okulongitha nokakalalata koye komambaangangelo gombaanga ya Venduka.

Omuhoko gwaawambo nenge gwaandonga, aandonga oha ya longwa epingathano lyiimaliwa nankene lyili shiikwatelela ko ngushu yiimaliwa shika ohashi yape omukumo kutya iimaliwa oyina ongushu yayoloka ngashi ndjoka yaaEngilisha ooEuro nosho woo omponda opo yatale eyoloko lyili pokati kiimaliwa mbyoka tayi pingathanithwa.

Ombaanga Yotango Yopashigwana oyo yimwe hayi gandja okakalata hoka omuntu e na okulongitha uuna ta toto ongeshefa ye. Ohaka kala wo ke na iihohela yomapungulilo ya gwa pe vi, onkalo yomapungulilo ndjoka hayi longithwa okuyelekanitha noongeshefa oonkwawo noshowo nkene haka longithwa pamukalo goongodhi.

Ombaanga yotango yoshigwana ohayi vulu okulongithwa komuntu ngele a toto onkalamwenyo nenge a dhiladhila okutunga onkalamwenyo ye pamadhiladhilo . Ohayi Ku kwathele noku humitha komeho iinima yoye mbyoka uuna wa pumbwa ekwatho lyoshimaliwa naashi wahala okulanda. Otayi vulu oku ku tsakaneka ondjilakati mokugwanithapo ashihe shoka to lalakanene.

Aandonga nayo aantu ya tseyithwa nkene aantu haya landa oohauto haya longitha omukalo goStandard Bank, oya uuyelele mbuka opo ya vule uuna ya gongela iimaliwa yawo ya longithe omukalo nguka goStandard Bank oku landa oohauto dhawo niishoshela komwedhi sigo ya gwanitha osheenditho shawo shoka ya hala.

Ombaanga Yotango yoPashigwa ohayi longo unene ngaashi pomuhoko gwAandonga nenge gwAawambo eyooloko pokati konomola yomehola mo nonomola ndjoka hayi longithwa oshikando shimwe ashike uuna to kutha ko oshimaliwa nenge to ningi omapungulilo goye gopangodhi gopamalungula.

Aandonga nayo yazi konima yesiga oyalongwa nkene iilongo hayi landithathana niimaliwa yokondje nenge yomeni lyoshilongo pamukalo gwayooloka. Osheya longo wo nkene yena oku ilikolela iimaliwa yawo, uuna taya landithathana niilongo mbyoka yina ondando yiimaliwa yili pombanda. Nosho wo nkene yena okumona iimaliwa nenge yi imonene iisimpo yokondje yiilongo yili pombanda.

OStandard Bank oyo yimwe hayi gandja omahaleloyambeko ku mboka haya valwa moomwedhi dha yooloka. Ohayi gandja omahaleloyambeko aluhe ga tameka noshilimbo shayo shoka oshimbulawu, noshowo taya tsikileko nomwedhi goye gwevalo noku ku halela omayambeko omawanawa. Oshoka oye ku pandula shi ho pungula nompungulilo yawo.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi gandja wo enyanyu kwaamboka haye yi longitha nomukalo ngoka gwa shangwa enyanyu embulawu, oshoka oyina oshilimbo oshimbulawu. Ohayi gandja wo uukumwe kwaamboka haye yi longitha, opo ya vule ya tseye nkene yina oku longwa noshowo ya tseye oshilimbo shawo uuna ye yi tsakaneneke pomahala gamwe kaageshi ngoka gomambaangelo.

Aaniilonga ohaya longo ilongomwa ngaashi iikulya haye yi longo shi ikolela kwaa shoka ya longwa kaazayizayi. Ohaya longo oomboloto. Oomboloto ohaye dhi tula moopulasitika, moka dhi na okukala, opo dhi nane aalandi. Ohaye dhi tula ye dhi pakela moolaka dhawo, moondingosho dhawo dhokulandithila, noku imonena iisimpo ya kwathele omaluvalo gawo.

Ngele tashi ya pamukalo gokulongitha iimaliwa, Aandonga nayo oya li ya dheulwa nkene wu na okulongitha iimaliwa yi li pamuthika gOshiafrika nenge gwenenevi lyawo lyaAfrika. Iimaliwa mbyono ohayi kala yi na omathano gaapelesidente nenge gaaleli yiilongo yawo oku ulika ongushu noshowo iinamwenyo mbyoka ya simana miilongo yawo.

Opo ku yandwe okukengelelathana momuhoko gwAandonga shi n asha niimaliwa yomeni lyoshilongo noyokondje yoshilongo, Aandonga nenge omuhoko gwAawambo ogwa li gwa pewa iilimbo yiimaliwa ya nkene hayi monika komeho noshowo kombunda. Uuna taya landithathana nankene hayi monika muuyuni wonena opo ku yandwe iimaliwa mbyoka kayi shi yongushu noyi inayi taambiwa ko momalandithathano.

Oshimaliwa osho shili esipa nenge omugongo gwoshilongo kehe. Oshimaliwa shoka shina oonkondo osho o Euro, oponda nosho tuu. Ohashi ulikilwa omihoko kehe ngaashi unene gwaandonga opo gu vule okukalagwi imonena uuyamba. Oshina ongushu no hashi vulu okuyamo lutatu miimaliwa yoshilongo ngaashi sha Namibia.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe hayi unganeke omathigathano ga yoolokathana. Ohayi unganeke wo omathigathano nda dhini okutumbula ngoka gohole mesiku lyohole. Uuna omuntu a sindana ethigathano ndino oha halelwa omahaleloyambeko omawanwa noha pewa eiimaliwa ye mbyoka a li a lalakanena thimbo a li tayi methigathano lyoludhi lwa tya ngaaka.

Yamwe yomAandonga oye hole uufuuli. Oya tula iilekitho ye yi longa miipilangi ye yi tula komakuma gawo nomalalakano okutula ko oongaku dhawo nomalalakano uuna te ya moondunda dhawo nenge moseti. Ohaa longitha iipungulitho mbyoka ya ningwa ya fa uutasi nenge oolaka okutula iinima mbyoka ya nika oongaku noshowo mbyoka ya nika okulekwa moondunda dhawo nelalakano, opo ya ete mo uufuuli.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi ningi woo omangeshefelo nenge omauliko gomangeshefelo giinima ya yooloka . ohayi gandja etseyitho lyomangeshefelo lyoshinima shontumba kutya okwali shina ingapi. Otashitsu woo omukumo aantu mboka haya longitha ombaanga yotango yopashigwana opo yaka lande oshinima shoka.

Aandonga ohaya longitha iipilangi nenge iiti okulonga iinima yawo ngaashi uutafula iihongomwa ndyoka yalongwa miiti. Ohayeyi longo nelalakano lyokukwatela nenge lyokuyakulila uuna aayenda yeya momagumbo gawo shika ohashi eta opo omuhoko gwaawambo gukale gwahumithwa komeho gukale tagu endele pamwe nomihoko omikwa wo.

Ombaanga yoStandrd ohayi gandja omauyelele nekunkililo kwaa shoka omuntu e na okuninga unene komuhoko gwetu gwAandonga, oshoka otagu ende gwa posipala. Ohaya gandja omauyelele kwaa shoka wu na okuninga uuna to kengelelwa, opo wi igamene kengelelo lya tya ngaaka, oshoka oye na oshimpwiyu naalongithi yombaanga yawo.

Ombaanga yoNedbank oyi li hayi gandja omauyelele ge na sha nomapungulilo gopaengodhi. Ohayi gandja omauyelele ge na sha nokupungula oshimaliwa shoye nohaya gandja uuyelele wu li koshihako shawo kokatumwalaka okafupi kutya otawu ka gandjelwa pehala lyontumba nolyongandi opo kaa ku ningwe omapuko uuna to tumu oshimaliwa pangodhi.

Uuna Omundonga a longa nuudhiginini nokuna ontseyo yiimaliwa yiilongo ya yooloka, oha kala ena etumba uuna ena iimaliwa ngaasho ooponda nooeuro dhili peke lye. Oha mono kutya ye okuli omuntu eshi ongeshefa nokuna ontseyo miinima yapamba omalandilala no ha kala eyina no ha vulu okuhuma komeho nawa nuupu moonkalo ngaashi dhika dhopashinanena.

Aawambo nayo oya pewa euveko shinasha nonkalo yokuishangitha omahangano goku kala ta kwashilipaleke aakwanezimo yawo nenge yoyene. Oya li pewa uuyelele woku ishangitha komahangano ngaashi ngono goHollard life uuna taya hulitha kaya kale yena oluhepo pethimbo lyomaluhodhi gawo.

Ombaanga yoStandard Bank oyo yimwe hayi gandja ekwashilipaleko nekunkililo nomawuyelele goku yanda omakengelelo kookalyamupombo uuna taya longitha edhina lyombaanga yoStandard Bank.

Aandonga nayo ya ulukilwa wo kutya iimaliwa yiilongo mbyoka yi na ongushu ohayi ulikwa nelalakano, opo kaa pu kengelelwathane nenge ku longwe iimaliwa mbyoka kayi shi yongushu ye yi fa, opo ya yande uulingilingi nokuya moondholongo dhaafele. Shika ohashi longo wo nohashi tsu omukumo aanangeshefa yAandonga, opo ya vule ya kale ye na iimaliwa yoludhi ndo.

Pethimbo Aandonga taya putuka kakwali kuna iimaliwa oyindji yomafo okwali kuna ashike, oothilinga, oosenda oshowo oodola okwali tadhi monika oonshona. Oshimaliwa okwali shina ongushu onene yivule ndjoka yongashingeyi oshoka iinima okwali yapumba yo oyina ombiliha.

Aandonga shi yahuma komeho uuna taya landa iikwatelwa yawo nenge oombiga dhokulanda, dhokutelekela momagumbo gawo ihaya longitha oombiga ndhoka yahonga moonzimbogo. Ohaya kalanda ndhoka dhopashinanena dhalongwa kaazayizayi nenge kaayingilisa, shika ohashi yalongo okukala taya longo shoka shoka sheendelela nankene yena okukala taya hupitha ethimbo lyawo uuna taya yi kiilonga yawo.

Aandonga oyo yamw yamona edhewulo oku zilila ka zayizayi. Shi ndi hole aandonga ohaya tapako keshe shoka hashi ningwa ka zayizayi nenge kaantu yokondje yiilonga uuna ta ya landitha thana yota landitha .Ohapu kala puna epulakata kutya ohaya landa oshinima shontumba ko nosho ngandi kwingapi nohaye shi landitha po kwingapi ,ohashi eta epo yatseye omalandithathano mongeshefa pokati kinima

Aandonga ngele ta ya landa moositola dhopa shinanena, oha ya yi niimaliwa yawo mbyoka ya longa miilonga yiikaha peke, noku landithathana niimaliwa noshinima shoka ya hala mo mostola dho pa shinanena. Shika oha ye shi ningi opo ya vule ya kale pamuthika gumwe naazayizayi mboka ye li ya longa iimaliwa, ya ninga omalandithilo ga kale omapu.

Ombaanga yaNEDBANK oyo yimwe hayi ningi omatseyitho nenge omatseyitho gopaipindi uuna yina omangeshefelo nenge tayi gandja omauyelele. Ohayi gandja oshilimbo shayo netumwalaka kutya tu adheni peni, peni tuye tumu pe omauyelele kwaangoka wuna ohokwe okushi ningwa oshinima shatya nga.